Owaante. Owaantete yineemmo woyite duuchu gariyi afi'neemmo owaante heedhanno. Tenne owaante owaatannonke manniwiinni danchu gariyi adhine loosu aana hosiisa ninke la'anno.

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmo woyite mine horoonsi'neemmoha mini giddonna biirote loosu basera horoonsi'nayi uduunne yaate konne mine horoonsi'neemmoha mine horoonsira hasiissanna biirote horoonsi'neemmoha biirote horoonsira hasiissanno

Agatto agattote yineemmo woyte duuchu garinni heedhanno agatto mite mite agatto kayinni amma'note ragaanni la'niha ikkiha ikkiro fajjantaakki agatto heedhanno konni daafira agatto duuchatena dimbissanno agatto aga dihasiissanno

Looso. loosoho yineemo woyite lowo geesha danichaho lawishshaho la'numoha ikkiha ikkiro looso loosire herewo manichi mannu ledo taale Hasiisewosi richo assire danicha heesho heeranno kayinnila looso loosaakki manichi busha heesho heranno

Supperimaarkeettete mirte. Supperimaarkeettete mirte yineemmo woyite supperimaarkeettete mirte lowo kaa'lo afidhinote. Babbaxxiwo marre ka'ne dikkirate hakkiichinni saeenna lowo kaa'lo afidhino.

Mini uduunne. Mini uduunni heeshshonkera hasiisannonkeho. Mini uduunni hoogiha ikkiro loosi'neemmori qarrisannonke daafo mini uduunni heera lowo geeshsha danchate. Konni daafira hasiisawo likkenni afira noonke.

Ama'note yineemo woyite duuchu gari ama'no heedhanno tenne ama'no ama'nino manchi ama'ni gedensaanni ama'nosi garinni ama'nosi lawe heeranno konni daafira ama'no lowo geeshsha danchate

Daganna maate daganna maatete yineemmo woyite daganna maatete yineemmo manni mittu quchumi giddo duucha daga gamba yite heedhawoota hattee baala gamba assine dagatenna maatete yineemmo konni daafira daganna maate mittee heera danchate

koatte koatte lekkankera lowo kaa'lo afidhino la'nummoha ikkiha ikkiro lekkankera wodhinummo gedensaanni lekkanke biiffannotanna baxissannota ikkitanno hakkiino sae lekkanke gawajjannorinni baalinni gatisaate koatte.

hijaara hijaara yineemmo woyite hijaaru mannaho lowo kaa'looshshe afirino babbaxxino garinni babbaxxino looso loosire heerate hijaaru lowo kaa'lo afirino konnidafira hijaara loossanno mannooti lowontanni danchaho.

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mine yineemmo woyte gallanni mini lowo kaa'lo afirino konni daafira gallanni mine danchu garinni minanni, biifinsayi gari hasiisano konni daafira gallani mini hasiisano

Mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmo woyte mininna dubbu saada lowontanni danchate hidhine xaqa'mate ikko mini saada addi addi garinni horaameeyye ikkatena dubbu saadano dubbu saadano lowo kaa'lo tenneti yonannikkita afidhinote.

Muronna laalo muronna laalo afidhino horo tenneti yine dikulanite kiire danidiinannikite yaate Kon daafira muronna laalo kalaqamunkera biiffisentin heenemo heeshora nikera injiitawo gede asitano yaate

biifisa biifisa yineemmowoyite addi addi misile biifinse biddi assine mini giddo wodhatenni hakkiichinni saeenna biifaa uduunne biifaa gede assine dancha darga worre ille baxisaare assine misile yaa hakkonneeti

Safote latishsha safote latishsha latisaahu mannaho danchu garinni loose latishsha illete biifahanna baxisaaha assannohu hunaari agare safote latishshi biifeyooha ikka hasiissanno

Hayyonna bude hayyonna bude yineemmo woyite duuchu gari hayyonna duuchu gari budi heeranno kuni budino mitte gobba giddo noo manni ledo amadisiisaminoha ikkanna konne bude afa lowo geesha danchate

Supermarkeetete mirite. Supermarkeetete mirite yineemo woyite supermarkeetete mirite lowo geesha daganikke horaameeyye assitewota la'neemo konni daafira supermarkeetete mirite horonisi'ne ka'neenitinni ninikeno horaameeyye ikka hasiissanonike

Afantino gashshaano afantino gashshaano amaaltannonke amaale adhine loosu aana hosiinse danchu garinni yiteyoota macciishshine konni daafira macciishshine gumaamma ikka ninke la'anno

bunanna sagalete mine bunanna sagalete mine yineemmowoyite sagalete mini lowo kaa'lo afirino lawishshaho la'nummoro bununna sagalete mine loosaho manni uminsarano horaameeyye ikke lowo kaa'lo shiqishaho.

Sumuda sumuda yineemmo woyte mitte dagara ayeemmaseeti bande anfayho badooshsheseeti yaate kuni sumudi hoogiha ikkiha ikkiro mitte daga danfanni konni daafira sumudu baalaho hasiisanno

roso roso rosa baalunku qansichira hasiissanno la'nummoha ikkiro roso rosinokki manchi egennaamo dikkanno konni daafira roso rosa baalunkura hasiissannote

Muronna laalo muronna laalo mannaho ikko saadate lowo kaa'lo afidhino baattote aana muronna laalo hooggoommeha ikkoommero mannjno ikko saadano heerate didandiitanno konni daafira muronna laalo lowo geeshsha danchate

Muro muro horoonsira lowo geeshsha danchate hakkiichinni sa"eennano muro horoonsi'nummo likkenni murote iillanno qarrano agara hasiissanno hattono hasiisao garinni murote iillitao jaddo agara

Safote latishsha safote latishsha yineemmo woyiite safote latishshi loonse lophinayi gara xawisanno hakkiichinni saeenna hananfi gedensaa mitto looso danchu garinni gumula hasiissanno.

Hayyonna bude hayyonna bude yineemmo woyiiye babbaxxitino gari hayyonna bbabbaxxiteyo gari budi heeranno konne hayyonna bude egenneyo manni danchu garinni horonsira hasiissanno konne baala gamba assine hironsira hasiissanno

Ama'no, ama'note yinneemmo woyte baattote aana duuchu gari ama'no no, kone ama'no ama'nino manni uminsara ama'note irkire heerano, koni daafira manna baallaho ama'no hasiisano

Seesaho yineemmo woyiite noonke seesi aana lexxineentinni hasisaare biifisaankere horonsi'ne danchu garinni biinfe ha'neemmo garaati

Hodhishshanna yineemmo woyite hodhishshu babbaxxewo garihu heeranno. Konne hodhishshanna hodhissanno mannooti ofaano danchu garinni umonsano agarte hodhissanno mannano danchu garinni haadhe massite iillisha haasissannonsa.

Superimarikete mirte yineemmo woyte biifinse danchi garinni shiqinshshoonnita danchu garinni hidhine horoonsirate konni daafira superimarikete mirte hidhine horonsira hasiissanno

Sumudaho yineemmo woyte mitte dagara ayeemmaseeti qoleno hakkiichiinni sa"eenna mitte daga dagate yinannihu umise sumudi heeri gedensaanniiti konni daafira sumudu lowo horo afirino korkaatuno sumudu nookki daga dagate yaa didandiinanni

Godo'le gode'lete yinayi woyite godo'le lowonta danchate qaaqquullu godo'laati jajjabbu godo'laati duuchu gari godo'le heedhanno lowontanni godo'le godo'linayi woyite wodanu hagiirraamo ikkanno

Daddalo, daddalu yannakera lowo kaa'loshshe afirino addi addiricho daddalihu gedensaanni mittu manchi lowo geeshsha horaameessa ikkanno wona no heeshsho soorre maatesino soorra dandaanno

Faashine faashinete yineemmo woyiite faashine duuchu gari faashine heedhanno biifinseentinni yanna yannantenni haaroonsinemmo wole wole assinemannu horonsirara abbinannita tenne faashinete yineemmo

biifisa biifisate yineemmo wote mite yannara mitu manni dancha gede ikke biife uddire seese haranno wote lowonta baxisanno konni daafira manna baalaho biinfillu hasiisanno.

Daganna maate, daganna maatete yinneemmo woyte duuchu garinni gamba yite mitu quchumi giddo heedhannotta ikkite hakkichinni saenna babbaxxewo garinni duuchu garinni gamba yite mitteenni heedhannotta dagatenna maatete yinne woshshinanni.

Hara, daa'attonna darama, Hara, daa'attonna darama yineemmo woyiite mitte gobbanni agurre wole gobba ha'niha ikkiha ikkiro daramate yinanni. kaayiinni daa'attote yinayi woyite mitto baayiicho mitto darga haarurichi ikkiha ikkiya ikkiro marre daa'antanniwaati.

Seesa woy seesa agadhinanni gara yineemmo woyte mittu manchi umisinni biife uddire haranno woyte mannuywa fulanno woyte ikko babbaxeewo garinni biife quchuma haranno woyte babbaxewo garinni hara hasiissanno

Hayyonna bude hayyonna bude yineemmo woyte babbaxxiteyo dagara babbaxxiteyo hayyonna babbaxxiteyo budi heeranno konne bude daga uminsaha affeyo daninni danchu garii horonsidhe ayirrisse heedhanno

Hayyonna bude, hayyonna bude yinneemmo woyte babbaxitino daga giddo addi addi bayicho babbaxeyo manni heeri bikkinni babbaxeyo hayyonna budi babbaxeyo garinni heerano, kone kayinni eelli geeshsha gobbate giddo nooha bude bande anfeemmo.

Sicconna badooshshe, sicconna. badooshshe yineemmo woyte ninkera aymankeeti yaate bandebanfannikehu gobbanke malaate ikkanna ayirra hasiissanno